Maashinubba yinanniri hiikkuriiti yitiniha ikkiro manchu angasinni loosanno looso kaa'lite umisenni loosse manchu kisikkinni fushshitannota ikkituro maashinete yine woshshinanni

Muronna laalo yineemmo woyiite gate kaanseenna woy winxeenna fultannoti muro no mite kayiinni laalo no fulteenna gumano intannita laalote yinanni te'enne kayiinni murote yine woshshinanni

Elekitironkise yaa mabiratete loossanotta ikkittanna mabirate nookkoha woyi caabbichu noyikkiha loossa hoogankera dandiittano.

Daganna maate yineemmo woyte daga mitte gobbara heedhanore ikkittanna, maate dagate woroonni heedhanote hatene daga mayine woshshinanni daganna maatete yinne woshshinannitta yaate.

Sagale yineemmo woyiite qishi'neno ikko qinshshoyiitano ikko kayiinni intannita baala sagalete yinanni mannu calla ikkikkinni saadano ittannota sagalete yine woshshinanni

Poletikkaho yinnannihu mitte gobbara mite mootimma gashaate umise istirateje noosetta ikkittanna hakkone mayine woshshinanni hatte mootimma poletikaseti yinne woshshinanni.

Mininna dubbu saada yaa ,mini saada mannaho horo uyittanotta ikkittanna dubbu saada kayinni mite mite manna gawajittanote ikkittara chalitano

Mininna dubbu saada yineemmo woyte mininna dubbu saada yaa lamu mimmitto lawanni heere mitu miniha mitu dubbu saada ikkara dandaanotta mini giddonni la'lo , gobba saada giddonni Garanchu la'lo lawano.

Xaa geeshsha poletiku paarte la'nohunni isi sidaamu giddooni poletiku paarteti yinnanniti mite jireenyu paartella no yannate geeshsha kayinni woleno heedhomero danchahonka.

Owaante sidaami qoqqowi giddonni uyinnanni hee'nonnitta la'nuummoro hakeeshshi geeshshano hagiirsiisano hooguro kayinni dibushino owaante dancha uyinanni hee'noonni.

Ama'no yineemmo woyte ,ama'no duuchu danniti nooha ikkanna ani xa ama'noommohu Magano ama'noommoha ikkanna cheriche e'eemmo hakkoneno penxete yinnanni ama'no harunseemmo.

safote latishsha yineemmo woyte mitte gobba ha'nanni woyte mitte gobbanni mitte gobba massate loonsoonnita hattenne doogo biifinse loonsoonnita safote latishshaati yineemmo

Hodishsha yineemmo woyte mitu manchi mituwinni ha'rano woyte xa kawichinni kae wole gobba ha'ra hasiriro ha'rano woyte sagaleo lawinore burare hogophe ha'rano hakkone hodhishshaho yinnanni.

Daddalo yinanni woyte tenne sa"atera umisinni ikkinoricho kalaqe kae hakkonnericho daddale umosi woyyeessino manchi lowontanni worba manchooti.

Sumudaho yineemmohu, sumudu yaa mite gobba woyi mite dirijite mayimase ayitiro ayimase xawisanoha hakkone maati yinne woshshineemmo, sumudaho yinne woshshineemmo.

Muziiqu cherichete woyi sirba sirbinanniwa horonsi'nannire ikkanna sirba sirbano mannira huuronsa biifisate horonsi'nannirichoti.

Daganna maate mite gobbara heedhano daga hatene gobbate daafira garattanotta ikkituro hatti daga gobbase jawa geeshsha baxaxnote yaate.

Mini uduunni mini giddo horoonsi'neemmoha ikkanna hakkonne konne uduunne wolewa massine dihoroonsi'nanniho mini giddo calla horoonsi'nanni uduunneeti

Egenshiishsha yinnanni woyte egenshishshu miturichi fulino konne konnericho martine tawodadare yaate woyi konne konninni agarino yaate horonsi'neemmo egenshishshati

Daganna maate yaannohunni sidaami daganna sidaami giddo heedhanno dagati maate lowonta la'nanni woyiite halchishanno heeshsho noonsa mannaati

Odoo yinanni woyiite mittore afikkinni hosino manchira mitturi coyii einosikki manchira kuni konneeti yine garu garunkunni siraatunni odeessinannita odoote yinanni

Looso, looso yineemmo woyte looso loossa gadacho ikkittano mayra yitinniro looso loosinokkihu ittonke yinnonni daafo ittatenni banxeno ginbeno looso loossate gadachameemmo.

Owaante yinneemmo woyte owaante mite mite hosipitale ikkitanna mite mite biiro owaante dagate uyittano owaantete yinne woshshinanni.

Mininna dubbu saada yineemmo woyte mini saadawinni dubbu saada baxxittanohu ,dubbu saada umise umose agadhittanote, mini saada kayinni dafanni mannu agaranosete yaate.

Mininna dubbu saada ,mini saada mine ninke ledo manna labbe heedhanote dubbu saada kayinni manna afuro barage xooqanote manna dirosinote

Maashinubba yaanohunni, maashinubba manchu loosano looso mannu gulbatta gatise kae maashine umisenni loosse uyittanonketta maashinete yineemmo.

Mininna biirote uduunicho yineemmo woyte minira horonsineemmo uduunicho massine ka'ne biirote horonsira dihasiisano, mayra ytinniro biirote umose chaalinohu biirohu uduunichu hasiisano daafira.

Superimaarketete mirte yinnanni woyte marre hidhinannitta mitte dikko ikkittanna hati dikkonno jawa duunu nooseta ikkitukkinni mite suqqe giddo mittoricho duune hakkone hiranni bayichooti.

hijaara nitte gobbara woy woraddara hijaara hijaarsiniro hijaaru widooni hige doogono mayino mayino loosamanno daafira hijaaru heera lowontanni danchate

Seensile yinnanni woyte seensilu yaa umoho wodhinannireno ikko goowaho wodhinannire rarasi'nannire gamba assine mannu biifileho wodhanoha seensileho yinnanni.

Muronna laalo yinanni woyiite laalonteyii roore muro kaansiro mulenni iillitanno lamu sasu agani giddono iillitano muro no daafo muronniwa higa danchate

Adawu agaraano yoneemmori adawu agaraano yaa sidaamu qoqqowi giddo nooti liyyu hayiilete yinayiite adawu agaraarine hizibete agaraasineno no woyeemmi qodhaanote yinayiirino no kuriuu baalu adawu agaraasineeti

Elekitironkisete yineemmo woyte. elekitironkise minenke horonsi'neemmotta tiveno anganke amande zorreemmotta silkeno ikkitto hate maati yinne woshshinanni elekitoronkise yinne.

Mini uduune mine horonsi'nannire abbi'ne hidhine dancha dancha uduune yannanire wonshi'niro lowonta la"ateno baxisano mini uduune dancha dancha hidhate.

Politikkaho yineemmo woyte poletikkaho yaa mite mootimma gashite nooti massgani gashite noo saatera massaganohu umise poletikki gariniti ,poletikkaho yaa mite massagano massagaanoti.

Sicconna badooshe yineemmo woyte mittoricho egensiisanoricho siccoho woyi badoosheho yineemmo sidaama egensiisanohu umisehu sidaamu banderi noose hakku siccoho woyi badoosheho.

Ko"atte labbaahi wodhanno ko"atte dana afidhino meyaatino wodhitanno ko"atte dana afidhino labbaahunna meyaati lame mimmito labbanno koa diwodhanno addi addinniiti yaate

Amma'no yineemmo woyiite amma'no yaa mittu manchi ane gatissannoe yee harunsanno doogo kaaliiqisi ledo xaadanno doogo amma'note yinanni mittu manchi harunssanno woyiite hattee amma'no daafo kayiinni seekke afa noosi

safote latishsha yineemmo woyte mitte gobba lophase leellishshannohu jawa lophote latishshuwa heedhuserooti yaate mitto dagasera safote latishsha loossanno mangiste lowonta lophitino gobba noote yaate

Hayyonna bude yineemmo woyte sidaamu quchumi giddooni heerano manni heeriha ikkiro hayyichu daaye gamba asse lamenka xaadise kae hayyotenni hayyise araarse ha'ranotta sidaamu giddo heerano budeti yaate.

Mininna biirote uduunne yineemmo woyiite mitu mitu uduunni mineno horoonsi'nayii biiroteno horoonsi'nanniho mitu kayiinni horontanni biirote calla leellanno uduunni heerara dandaanno mininna biirote uduunne

Daddallo yineemmo woyte daddalu yaa mittowa suqe faneno ikko wolere ha'nanni hiranni hidhinannire ikko baalanka hakkone baalla gamba assine daddalloho yinne woshshinanni.

Faashinete yinannirichi mittu manchi tewoo hidhino uddano ga'a lede dihidhanno tewoo hidhinota agure kae ga'a wole faashinete yinayiita haaro hidhanno hattee faashinete yine woshshinanni

Umu dannancho yineemmo woyte maayati badhe qolte losidhanoha ikkanna labbahu kayinni mure haransiranoha ikkanna sidaami giddo rooru maayiti losiratenni labbahu muratenniti.

Kalaqonna qoxxeessa lainohunni mitu mitu qoxxeesira kalaqo waajjishanotta ikkittano mite mite gorame baatto no, te'e goorame baattora hawado hee'niro hatti baatto shiri yitara chalittano daafira agadhiniro woyyanno

Odoo yineemmo woyte odoo mitu manchi affinoricho haare kae wolu mannira ikko iillano gede kuni konneti kuni konneti yee odeessano odoo

Hijaara mitto hijaarseemmo yee hedino manchi hakkoe hijaara hijaarsate hedosi wonshate hasiriro hakkoe hijaara hijaarsite guddano geeshsha birra balaxe wodha hasiisano.

Ama'note yineemmo woyte ama'no duuchu danniti no, phenxete, orthodokisete, Musilimete yinnanni babbandanni duuchu danni ama'no sidaami qoqqowi giddoni no.

Baadi xagga yineemmo woyte fanfe ha'nuummokkinni qaetenni affi'neemmo xagga jajjabbu manni qixxeesse aanno xagga baadi xaggati yineemmo.

Umihunni odoote yineemmoti, odoo yaa mite furicho widooni odeesinanni leelinannite layinkihunni mannu kunirichi mayikke ikki yeenna togo togooniti yinnanni ku'lanni odeessinanni odoo no.

Bunu minenna sagalete mine ,bunu mine yaa buna ofolline anganniwa ikkanna sagalete mini kayinni sagale intanni mine ikkanno.

Biifisa yineemmo woyte seennu umu mine marre amaxe amaxino umo daye fotto kao silkete ikko studiote kairono biifanonsa kayinni umo amandissa mini biifissanni mineti.

Amma'no yinanni woyte amma'no ti"i te"enni keennannita di ikkitino mayra yitiniro ane amma'no ane gatissanno, ko"i amma'no ko"e gatissanno daafo amma'no koi ko'itta roortanno yine dikeennanni.

Giwirinna yineemmo woyte gate loosi'nannire woyi saada ala'line hee'nannire ikkanna tenne yannara ani xa horo aanoreti yee asaweemmori heeriro giwirinu widooti.

Odoo yineemmo woyte lowontanni odeessittanonke qoolano wo'mitino, xa Fesibukete yinnanniwa e'nuummoro mite mite ayee woytenni odoo egente odeessittanonke heedhara chaalittano.

Hayyonna budu itophiyu giddo lowontanni leellanohonna dancha gede baxisano budi noose gobba sidaamati ,sidaami giddo noo budi lowonta baxisano budeeti.

Hara daa"atanna darama yinanni woyiite mittu manchi kawiichinni fule hara hasiriha ikkiro tenne gobba hune hareemmo yee wole gobba agure hariro darame harino yinanni

Egenshiishsha yinnanni woyte egenshishshu yaa miturichi ikkara albaani woyi ikke saino egensiissanni woyte egenshishshaho yinne woshshinanniricho ikkano.

Looso yineemmo woyte sidaami qoqqowi giddo jawu manni rosinohu nooha ikkanna konni kawano ilaminohu baalunku rosu minira higge harate gadachamano .

Daddaloho yineemmo woyiite Daddalo daddalino manchi tenne saatenni duree'manno mayiiraati yotiniro ku'u loose abbo abbiniwiino abbiniro afi'niro isiwii hidhinannisi daafo isi codhe duree'mano

Biifisa yineemmo woyte mite beetto mite beettora albaho mittore riganose ikkiro hati beetto te'e biifisanni noose yaate, biinfileho hakku.

Koatte yineemmo woyte koatte lalu gogininno loonsara chalanite wolu wolurichininno loonsanni chingunino loonsanni kayinni loonsirininno loonsiro wodhinanni koatte.

Faashine ,faashine yineemmo woyte mittoricho tewo assinoommorichi hakku wole barra ga'a daano woyte hakkurichira faashinete yinne fushinonniho faashinete yaate.

Godo'le yinnanni woyte sidaamu bunni tene ha're wolewa godo'le dayino sidaamu bunni lekkate kawase hatti sidaamu bunni lekkate godo'lasine baallu sidaamu oosoti.

Sidaami qoqqowi giddo heerano manni umisi hayyonna umisi budi noosi hattono hayyotenna budunni noo gobbuwa giddonni afantino gobba sidaama ikkittanna ,sidaami qoqqowi gobbate deerininno leelinoho.

Umu danancho yineemmo woyte ninke xa hawashaho yinnanni manni uminke kolishoho hattonno kayinni gobbanni ha'ne faraje yinnanni manna la'neemmo woyte uminsa waajo ikkano

Seensile yineemmo woyte xa mitto mine minne ka'ne dancha gede dancha qalame maranxe buureemmoha ikkiro koe seensileho yine assineemmorichoti.

Safote latishsha yineemmo woyte mittoricho mitu qoxxeessira loonsannitta doogono ikko mineno ikko maano ikko hakkone safote latishshati yinne woshshinanni.

Sagale yineemmo woyte sagale manchi beettira lubbote heerate sagale itta hasiisanosi daafo ittate gadachamano ikkanna sagale mine loosi'niha ikkirono gobba hidhineno intanni.

Hodishsha yineemmo woyte hodishshu yaa mite gobbanni mite gobba ha'rate, mitto uduune mitu bayichinni haa'ne mitto bayicho iillishate horonsi'nanniricho hodhishshaho yinnanni.

Hara, da"aattanna darama yineemmo woyte harama da"aattate darama kayinni horontanni gobbatenni fulle qayadhine ha'ne wolewa heerate yaate

tuqu xaadooshshi yaa mittu manchi wole gobbara heere mitto mancho kayni koye nooha tuqu xaadoshshe horoonsire hakkaa hige hasaawanno xaadoshshu buusa yate

Hara daa"atanna darama yaannohunni ninke manni isinkanni ite digudinona gobba gobbasino danchatena horontanni darama dihasiissannosi

Hara, da"aattanna, darama yineemmo woyte daramate yineemmo woyte mitto bayicho heerano manchi horontanni bae wolewa haranoha ikkoro darame ha'rino manchoti yinnanni hakkone mancho yaate.

Kalaqonna qoxxeessa yineemmo woyte kalaqunna qoxxeesu yaa mite safarera hee'nanni safare ikkitto wolu heeranowa safareno ikkitto kalaqotenni injino qoxxessa anfiro la"ate lowo geeshsha baxisano.

Hodhishshanna yinanni woyiite mannu mitore hogopheno ikko giddeno ikko bayiichii bayiicho milli assannoricho baala haare

Godo'le shiimmammaaddaanna ooso lowonta baxxanno mine mittore assi yinirono wodaninsa godo'lenniwa heeranno daafo godo'latella doddanno sagalensa nafa habbe godo'litanno

Safote latishsha yineemmo woyiite safote latishshi mitte gobbara lowontanni hasiisannose safote latishshi hoogisero mitte gobba lophitino yaa didandiinanni safote latishshi nookki gobba dilophitinote